ba itimt kucummtummt piroojektaann mgitin bariyi heer itoofte hbitimt manga piroojektowo dheestonni yeeri ummat hora goggowa inmga itin bariyi mimanoote rojekt

hedeweelchodamo magara hasiissanno yaati tggabachantannokki gede qutiissu gawachamonnukki gede ekalaqam gawachanmonnokki gete ye quchun gawachamonnukki gede hedeweelchu kandana magara hasiissanno yaate godabeelchodamo edeweelchi monioti yaate

1irwbt nemite 1irwn00manci horcini hnmanci s foolumno ikkobabbahi berimundeetiny0o kikisnnncc0mrtmanc witto gawachanno yiani

hinkote fayyimma yiniyamente hinkotefayyimmo agaxaasiisano hinkote fayyimo douchu ga'ri gaasiiseno hinkongeba afigete dancubainni indaasiisn gyeryishina duchu gariminyishin hinkubi0e exooritennofi bide gadhasiissenoete

elekitiroonikisete mootimmate owanteetine moyite mootimma elektiroonikisete owante dagate uwiilishnn yaateni elektiroonikisete owante dagate lobo horo ohesanno elekitiroonikisete owanteeti yaate mwanno

kalqite fayyimmo inemmoyixe kalqe kalaqimu jiro seekkine garranni giraati ytm kalqite fayyimmo gjagacantannoti gede seekkine garranni giraati iyaatam kalqete fayyimmo inemmoyeti

imoxaadooshi keerebichi monimote simoxalooshshe geerebicho doogotniasisomoqi yaate simoxaalooshshi siikkiru keeraancho doogomm sfiismokke yatoisi ashshi ottini dooggommo ina dandiineminaati legooolawisha kunlumehuroosiwtnn mieexaantinkeeraancho doogon

agichoyineemmoyete manchu weittira ikku yaatate lowororamiho yate xagichu hmemmoyte 1imammero xagisim yaate xagicho yinemmoyite xagichu duucu anni dadandiilimo yaate ggichu xigichu lowoforo ofirinnoyaate gagichohoneieni

qirgaro keeraanchimmo agarhasiisanninke aati gargaro bukkeeraanchimmo bawa'etimidoagani agarhasiis ninke sinekoola malari ilimmat gadihasiisanonke ate ishinemittowacha duumatenna qirqaro keeraanchinni

motimmaati elekitiroonikistwantinmmite bafinigarinyi matimma mittimanocgwantibgt yasitnnu iyti lekitiroonikistntci cyeninciemyarin sagaleg ishira dndinyen elekitironikisakelni le

taraawannooxi dunniimonite labba lugarinn 1rawanno ximttmncinni timunciraasimimtmbb itin dokunni yetraawannoxi btemimnte formensinfandaamn bbba mugarimn 1rawannoo1mmch beeo

gariqaruokeeraanchimma gargara keeraanchimma bobba migarinni magarra mibaata gariqara feeraancimma fiini magar dandiinamiyte gariqaru feeraancimma ishinito dumotinni giira qanse m dandiinammiyteiktinni

giirati dmu gargarra bbbayichmote babba'inuhungarinyi giirati tno babba'inohungarinyi kanuta garbelani yaate babba'inu gayichi giirati dno garbernih minate giirati tmoinnmoti babba'inoungarinya gargarano

ishinehu gobannati lawuan kaameel nsgont 2wcan kaamela meyttnsingopnnti lwuno kaamela bixxoo jirka imshine uladarkamissite yiina dandi dou kaamela kiyatu

koaminlanyamita ainunganingam wiyati felizinme kuemati musaasiningaamomon gare yainbarifu kanaanmyooti mfaamanu ubba'inyinni mori ammohueca'i wiyri kn kaminneemmoonti

etinotenyimogochu hintimxeafitemimnedmisim imxe projekti manamyt mootenote duyi minnat pirojekti warewn2amnti ymt birojekttn utmot yoniatinno

tiraawinxigarinye meoti maicowettinnyiinshstenyanmft saatnni salti tirwara dandaammte stnmmance irwara dandammate nyi iwarno geeshshi agadha hasiisannigeetu agalyaana

hodhishu wante mimute hodhishu loo wante mnyaate isaforonsi minikkero y oroyaatehohish loohoro manna yaate munchu beettirae

10mmmcwt 10mcc0 stnc01ncyito gabarchienni yaxo loowi

hinkonke garme lsiismte hinkon0e fayimmaloo geeshsha koxasismomte hinkonke lofmy siissmtehinkonke garma ulsiismate hinkonke hashshe hasiismnkte hinkonqe algaajjammikennagadhasiisa

kaamelu mgincitir lowh annte kaamela lw seeda doogo shiima yanna bitto ilye kaamelu harincho yanna bitto seed dgiilishnnonqe eyaate

trnxufaanyinni 0rwnibuduufidlemtrnmmtyirtimmtirgira dandaanni mundeetimmixir agara dananu ikisamatinni xirawara gandammottotuusatinni humesiira saasa dandaanno